<music> béykat bi mbokk yi asalaamaaleykum <music> fii ci RTS Tambacounda ànd ak yéen jokkalante muy waxtaan bi ñu leen di defal fii ci RTS Tambacounda <breath> tey nag <hesitation> am nañu gan gan goo xam ne nag ñu ngi koy wax Mar Ndiaye <breath> di délégué régional ci institut national bu pédologie <breath> moom nag mooy ñëw ñu ànd ak moom ci waxtaan wi waxtaan wi nag wane na boppam wax na boppam muy béykat suuf si nag ni ñu koy toppatoo ak ni ñu koy aar kon nag Mar balaa ñuy dugg ci biir waxtaan wi nga nuyoo ak auditeurs yi
waaw jërëjëf <hesitation> sëriñ bi donc kon maa ngi nuyu mbokki déglukat yëpp ci RTS Tamba di kontaan ci sama teew fii di leen ci sant di leen ci gërëm donc di comme ni nga ko waxee rek béy <hesitation> béykat moom defe naa bu nawet bi jub see fi mu ne nii kon dañuy kontaan ci tey ñëw fii waxtaan ak yéen ci wàll woowu
<hesitation> <hesitation> <breath> kon nag <hesitation> Mar dañuy dugg rek ci biir waxtaan wi ngir xam suuf jëfandiku suuf si naka la ñu koy xamee
waaw <hesitation> donc jërëjëf <hesitation> balaa booba rek da nga may may tuuti ma <hesitation> présenter wu Mar Ndiaye mooy kan Mar Ndiaye waaw mooy <hesitation> délégué <hesitation> indstitut national de pédologie <hesitation> balaa boobu aussi maa ngi nuyu <hesitation> monsieur le di nuyu <hesitation> monsieur le DRDR monsieur Ly ak en tout cas autorités yëpp yi nekk fii mu nekk ci religion bi mu nekk ci administration bi donc Mar Ndiaye nekk délégué institut national de pédologie

muy saytu wàll suuf bi di ko gëstu di xool nan lay encadrer producteurs yi pour que seen i rendements

fexe aussi ba <hesitation> maanaam producteur yi gën a xam lan lañu war a mën a béy fii lan la ñu war a mën a béy fee lan la ñu war a mën béy fële donc loolu mooy institut national de pédologie donc pour ñëw ci sa question nag mooy maanaam béykat bi <hesitation> naka la mën a def ba nga xamante ne <hesitation> maanaam suuf bi nan la mën a amee solo ci ci ci production am
production am
waa loolu lu am solo la parce que béykat boo ko gi déggee muy wax mooy maanaam production am moo ko intéressé bu fekkee da ngay béy te amoo ci dara loolu

donc kon suuf bi booy xool ci wàllu mbéy suuf day nekk lu ñu naan première facteur de production maanaam jumtuwaay wi nit ki njëk gën a soxla <breath> day suuf <breath> da ngay dégg producteurs yi buy bugg a taw ñu ne ah taw ren de moom tawagul

pourtant suuf nag <breath> mooy support bi nga xamante ne bu ñu ko amul munuñoo béy <smacks lips> suuf boobu nag dafa am solo ci wàllu mbay ndax plante bi muy gerte uy dugub muy lépp lu mu munti am pour mu màgg moom <hesitation> li muy lekk da koy jëlee ci suuf si donc pour mu màgg il faut li muy lekk mu am ko ci suuf si bu fekkee suuf boobu nag dafa amul doole ah plante bi tamit mënu faa <hesitation> lekk loo xamante ni dina ko mën a may kattan <breath> bu fekkee nag suuf bi aussi am na doole <breath> dina ko mën a jox kattan boo xamante ne plante bi dina màgg production bi ñu doon xaar ci moom yëpp donc loolu mooy lu am solo loo xamante ne béykat yi war nañu koo bàyyi xel ci maanaam seen rendement yi bu ñu ko bëggee yokk il faut ñu dolli fulaal suuf si di ko bàyyi xel suuf si pour que mu mën a gën a <hesitation> joxe <hesitation> production bu baax
<hesitation> <hesitation> <breath> kon Mar ni nga ko waxee rek maanaam mooy rendement bi ba tey <breath>

voilà d' accord kon jërëjëf loolu aussi mooy producteur bi moom léegi nan la war a mën a taxawee ba nga xamante ne léegi suufam wala <hesitation> suuf si di na ko jox koom-koom bu am solo loolu aussi am na solo du nekk <hesitation> suuf rek tamit wa mbay dañuy wax ne ab système la maanaam <breath> <hesitation> daa bari yoo xamante ni dafa ñoo lëkkaloo <breath> lëkkaloo gi nag mooy maanaam taw bokk na ci <breath> <hesitation> ngelaw li bokk na ci suuf si bokk na ci béykat bi aussi ci boppam bokk na ci bu ci nekk am na rôle boo xamante ne boo ko joué wul ah sa rendement mën naa am ay difficultés <breath> mais ci wàllu donc premièrement béykat bi moom bu bëggee <hesitation> utiliser suufam ba nga xamante ne dina ko jox lu am solo mooy day fexee xam suufam moom lan la fa mën a béy parce que boo demee ci suuf boo xamanate ne <hesitation> kenn mënu faa ba ba dafa dëgër lool ah rendement bi nga bëggoon am doo ko mën a <hesitation> am donc premièrement kon war naa xam choix <breath> des cultures par rapport ) son sol waa suuf bi bu fekkee suuf bi <hesitation> dafa nekk suuf boo xamante ne deg la wala joor wala deg joor donc bu ci nekk rek producteur bi war naa mën a xam kon man sama mbéy mii ban suuf la méngóol premièrement <breath> bu paree mu jël suuf soosu nga xamante ni fa la war a bay mu daal di koy amander maanaam mu kattanal ko xam nga suuf yi boo xool Sénégal <hesitation> maanaam suuf da ngay dem ci benn béykat <breath> depuis ay maamaam ba tey da naan la tool bii sama maam a ko

waaw
mais peut être moom est ce que mi ngi delloo tool bi waa tool baa ngi koy jox bés bu ni di ko jox bés est ce que mi ngi koy dimbali
<hesitation> <hesitation> dimbali
waa day mel ni nit koo xamante ne rek bés bu ne mi ngi xëy sa tool di liggéey di liggéey te du añ heure bu wàccee rek nga ne ko waa kay jërëjëf daal mu tëdd bu xëyaatee nga ne ko ayca tool yabu yàggee day sonn donc ko deuxième bi ci topp mooy

nan la koy dooleelee <breath> bi ci topp mooy mu muy def entretien parce que bu fekkee aussi am nga moyens yooyu yëpp

mais amul entretien :fraloolu aussi <hesitation> sa tool du baax donc il faut ngay entretenir tool bi di ko toppatoo

da ngeen koy jàppee comme être vivant maanaam comme kuy dund comme ni nit di dundee di noyyi noonu la suuf di dundee di noyyi yaa ngi dégg donc kon dafa soxla toppatoo <breath> beneen bi mooy mu soxla aussi mu koy aar maanaam suuf si boo koy seetlu dafa bari lu koy yàq suuf bi léegi bëri na taw bi mën na koo indil ay jafe-jafe <hesitation> ngelaw li mën na koo indil ay jafe-jafe ni nga koy jëfandikoo mën naa indi ay jafe-jafe donc kon producteur bi ci boppam moom war naa bàyyi xel ni

<breath> parce que bu taw bi ñëwee nga nga bàyyi ko mu jël wàllam yóbbu ngelaw li jël wàllam yóbbu yow aussi ngay def nu la neex ci sa tool

<breath> donc kon kooku day nekk lu am solo loo xamante ne

mu tànn ko bu fa paree mu jéem koo kattanal dooleel

bu paree ci loolu tamit mu toppatoo tool bi bu paree tamit mu aar ko donc loolu bu ko defee ci suuf si dina suuf dina nekk suuf soo xamante ne suuf buy dund la voilà
<breath> <hesitation> Mar ba tey rek mbokk yi ma fàttali yéen a ngi déglu RTS Tambacounda muy seen émission jokkalante <breath> tey nag kii di Mar Ndiaye di délégué régional si wàllum institut national bu pédologie moo fi ñëw <breath> di waxtaan ak yéen ak mbokki béykat yi <breath> <hesitation> Mar ba tey ci biir waxtaan wi <breath> béykat bi ci njëlbéen bi nan lay tànneefam ci suuf <breath> ci wàllu woowu nag nan la koy tànnee <breath> ba nga xam ne ne war na koo jëriñoo ci <breath> mbaa bu ko tànnee tamit nan lay xamee ne suuf si <breath> suuf su baax la
<coughs> voilà d' accord d' accord nan lay xamee ne suuf bi <hesitation> maanaam suuf bu baax la wala suuf bi lii la ci war a béy gerte wala suuf bi dugub la fi war a béy wala suuf bi nanam la fi war a béy <smacks lips> loolu day question bu <hesitation> am solo <breath> mooy comme li ma njëkkoon a wax rek <smacks lips> béykat bu nekk war nga bala ngaa commencé sa production <hesitation> nga saytu yow ban suuf nga am suuf nag buy koy <hesitation> jànga ci lu yomb dañuy wax ne day am ñetti façon dafa am boo xamante ne dañ koy wax ñun sablé na mooy suuf boo xamante ne bu ci ndox boo ko téyee ci sa loxo <breath> sotti ci ndox daanaka ndox mi du ko dara mënu koo téye day wàcc loolu mooy suu <hesitation> jo joor gi <breath> am beneen boo xamante ne boo ko defee ci sa loxo <hesitation> jéem koo téye mën nga koo mën nga cee defar par exemple ci la ñuy defar ay and ak ay ay poteries <breath> donc boobu day nekk argile <smacks lips> am ci beneen boo xamante ne nag boo demee ci janj yi wala yu mel noonu suuf boobu moo fa nekk boobu boo ko laalee ci sa loxo day taq ripp ci sa loxo boobu day nekk bi ñuy wax limon <breath> donc bu ci nekk

<smacks lips> boo jëlee ci suuf bu njëkk bi par exemple muy joor muy bi nga xamante ne salañ la <breath> boobu moom mënul téye ndox bu bëri <smacks lips> donc bu fekkee da ngaa bëgg a béy <breath> te sa garab gi nga fas yéenee def di soxla ndox mu baree bari kon waroo koo def foofu da ngaa war a dem seeti bi nga xamante ni boobu mooy ban <breath> boobu mooy bi nga xamante ne dañ ciy defar ay and mooy argile boobu fan nga ko mën a trouver di nga ko trouver ci risières yi ci xur yi <smacks lips> beneen bi donc mooy argile bi

donc boo bëggee bay comme lu mel ni ceeb par exemple da ngay dem ci suuf yoo suuf suuf soosu dafa soxla ndox ceeb dafa soxla ndox bu bëri <breath> mais boo bëggee béy loo xamante ne par exemple day mel ni gerte

danoo soxla am air bu fu nu fu nu màggee <smacks lips> danoo soxla am suuf soo xamante ne du dëgër pour ñoom ñu mën di law bu baax ci biir suuf si donc kon gerte boo koy ji te bëggoon par exemple nga am rendement bu baax da ngay moytu dem ci suuf boo xamante ne day suuf bu dëgër da ngay dem ci suuf boo xamante ne day nekk <hesitation> maanaam day am salañ bu xaw a bari amaale tuuti <breath> donc loolu da nga koy wax comme argileux sableuneux donc suuf yooyu moo gën a baax ci ci ci gerte <smacks lips> boo jëlee loo xamante ni par exemple comme ay <hesitation> mboq la mboq tamit xam nga fii dañu koy bay bu baax donc mboq aussi dafa soxla suuf boo xamante ni moom mën naa dem ba ndax mboq am na ay ay reenam mën na noo dugg fu sori ñoom mën na noo dem ba cent quatre vingt cinq centimètres ci biir suuf si donc ngir rek wuti ndox <breath> donc kooku moom baax na ci maanaam so sol boo xamante ne <hesitation> nooy na baax na fa sol boo xamante ne xaw naa dëgër aussi mën na cee développer parce que ay reenam moom mën naa dox lu bëri <breath> am na ci ñoo xamante ne nag seen i reen mënut a <hesitation> maanaam avancer bu baax bu fekkee ndox mi ñàkk na rek <breath> ñoom seen i <hesitation> seen i reen day indi <hesitation> ñu gaaw a dee bu fekkee comme ñebe la par exemple ñebe dafa soxla <hesitation> par exemple sol boo xamante ni moom tamit day sol bu xaw a salañe waaw day xaw a sableuneux yaa ngi dégg <smacks lips> donc nekk ak joor donc loolu boo ko fa defee ci ñebe ji nga dem def ko ci sol boo xamante ne dafa dëgër même chose que par exemple ñàmbi

donc buy soxlaa màgg <breath> da ngaa war a dem xool suuf boo xamante ne day nekk suuf bu xaw a aéré

<breath> nga def ko foofu <smacks lips> mais bu fekkee ceeb la moom comme ni ma ko waxee woon léegi rek mën ngaa dem ci suuf boo xamante ni day téye ndox mu bari muy suufu <hesitation> argile bi bu dee ci gerte aussi c' est la même chose :fracomme ni ma ko waxee woon dafa soxla loolu bu fekkee nag bëgg nga dem par exemple bay gerte <breath> te sa yow amoo suuf bu nooy boobu parce que suuf bu argileux boobu sableneux boobu

<breath> mais bu fekkee dafa nekk suuf bu dëgër loolu dafa laaj ay maanaam mécanisations <breath> dafa laaj nga utiliser ay ay matériels <breath> bu fekkee matériels yooyu nekkul ay tracteurs wala yoo xamante ne dina mën a jeqi suuf bi bu baax il faut aussi nga wut ay matériels yoo xamante ni dina la permettre <breath> yow nga labourer suuf si ba nga xamante ne moom dina am aération <breath> gerte gi dina ci mën a développer temps bi nga xamante ne yow <hesitation> di nga fay bay durant hivernage bi donc yooyu muy yoo xamante ne béykat bi maanaam war na koo bàyyi xel ci à chaque niveau boo bëggee xam nag comme comme par exemple li may wax mooy suuf bi ndax salañ la am yooyu waaye comme mooy ni may de wax rek da ngay jël boo jëlee sa loxo nga tibb suuf <smacks lips> sotti si ndox téye xool tuuti bu fekkee ndox mi yëpp dafa boobu suuf salañ moo ci ëpp boobu suuf baax na pour béy fa gerte baax na pour nga béy fa ñebe mën na aussi def du dugub yaa ngi dégg bu fekkee nag da nga jël suuf bi sotti ndox bi mu ndox bi téye ko ndox bi wàccul <breath> nga dànk ko mu daal di nekk benn boule nga mën koo def benne boule boo xamante ne du toj du def dara sol boobu argileux la sol boobu sol bu baax la dina téye ndox <breath> dégg nga boobu donc mën nga faa def ceeb <breath> donc suuf bi gën ci suuf yi day am boo doon séddale vingt pour cent yoo xamante ne day nekk argile léegi quarante cinq <hesitation> quarante pour cent nekk <hesitation> sable quarante pour cent nekk limon donc ñett yooyu mooy yi composer suuf donc argile bi warul bari lool waaye moom aussi war na cee am sable bi warul ëpp loolu moom i tam mais war na cee am limon bi aussi warna donc ñett yëpp dafa war a nekk yu yemale su ko defee loolu dina tax suuf bi mën a noyyi bu baax garab gi dina jël lekk bi lekk sans problème racines yi dinañ développer ni mu leen neexee sans problème donc kon li ñu ciy dénk producteur bi que mu nekk si suuf bu dëgër wala suuf bu kii <smacks lips> yow fexeel daal ba sa suuf bi mu aéré

du téye ndox mi bu baax du téye ko ba nga xamante ni boo boo bësoon par exemple <noise> sa loxo du mën a dugg xam nga foofu ndox mi du mën a jàll <breath> donc <hesitation> kooku da nga koy labourer ba nga xamante ne dina noyyi dina aéré donc loolu plante boo ci def dina dina mën a m)gg
<hesitation> <hesitation> <breath> kon nag mbokk yi ma fàttali rek ba léegi yéen a ngi déglu jokkalante fii ci RTS Tambacounda di leen fàttali nag ba léegi <breath> yéen ñii di béykat yi yéen ñii di mbokki déglukat yi mën ngeen woote fii ci RTS Tambacounda jokkalante la ngeen jokkoo nag ak Mar mi nga xam ne nag <breath> moom liggéeyam suuf si la xam kon nag mbokk yi ci 33 981 29 31 <breath> mën ngeen bokk ci laajte yi ngir laaj Mar <breath> <hesitation> Mar ba tey rek balaa may dugg ci biir laajte bi naa delluwaat tuuti ci ginnaaw <breath> <hesitation> amoon naa suuf samay maam ñoo ko daan béy wala samay papa moo ko doon béy <breath> ma ñëw jël suuf si di ko liggéey <breath> ndax suuf soosu mën naa ko jàppale wala mën naa ko dimbali ndax mu mën a noyyi ndaxte sànq ci biir waxtaan nee nga suuf tamit day noyyi <breath> <hesitation> loo xam ne sama maam moo ko doon béy ba sama papa ñëw ba man mii tamit ndax suuf soosu nan laay defee ba ma mën ci am njëriñ
voilà ba mën a am ba ma am ci njëriñ waaw dëgg la parce que da nga jàpp ne suuf soosu xam naa ne xaw naa sonn parce que loo xamante ni <hesitation> lu mat ñeent fukki at ñu ngi koy ñu ngi koy bay <breath> kooku sonn na donc loolu nag pour pour jàppale suuf bi dafa am lu ñuy wax maanaam amandement amandement yi nag mooy lépp loo xamante ni fumier la fumier bi nga xamante ni da nga koy <hesitation> si fa day jóge si fas yi wala mu jóge ci nag yiwala mu jóge ci xar yi wala mu jóge ci béy yi loolu da boo ko jëlee sotti ko ci sa tool da koy gën a améliorer am na ci yoo xamante ne tamit phosphate la

ndax yàlla dañoo dimbali ba Sénégal

ci Sénégal jafe na ci <noise> monde bi mais Sénégal yàlla da ko cee may ab montagne bu mag ci côté Matam ba nga xamante ni phosphate boobu état bi des fois dina koy jàppale producteurs yi di leen ko jox producteurs yi nag loolu bu nu ko andee ci seen suuf

gënoon a sonn <breath> micro organisme yi ca doon dund dundatuñ rendement boo ci yaakaar doo ko ci am boo ci defee phosphate wala nga def ci fumier organique boobu day gën a <noise> baax <breath> mën nga aussi par exemple boo ñëwee nga ne sama suuf maam bii de vraiment sonn natrop <breath> nan laa war a def léegi nga ne damay def am na benn produit bu ñuy wax compost <breath> déchets yi ngay am ci kër gi muy gittax geek yenn ñax yi nga xamante ni yow defe woon nga ne da nga koo war a taal fumier bi nga xamante ne da ngaa jàpp ne da nga koo war a sanni ji yooyu yëpp producteur bi tay da koo war a mën a utiliser donc nan la koy utiliser mooy da koy jël mu def ko compost bu jëlee loolu ñax bi da koy boole ak fumier bi par exemple su ma la doon jox exemple bëgg bu gaaw bëgg nga gaaw koo mën maanaam da ngay jël boo jëlee gasee sa pax nga gas fa sa benn pax bu xaw a yaatu daal di natt sa ñaari brouette ñax wa wala xobi mango wala xobi garab yu mu mënti doon boo ci boo yekkee ñaari brouettes après nga wut benn brouette fumier boole ko ci bu fekkee natt nga ñeenti brouettes <hesitation> ñax nga jël sa ñaari brouettes fumier boole ko ci daal di koy def <hesitation> ci biir kamb gi arroser ko ak ndox soti ci ay tuuti dóomu taal daal di koy muur gis nga boo ko fay def noonu

di ko arroser bu demee ba par exemple deux mois deux mois da ngay dem fekk lépp nekk benn sunguf sunguf soosu nag day lu baax lool da koy dundalaat da koy dekkalaat suuf bi nga xamante ni dafa dee woon

te bu fekkoon mënatul woon a téye ndox day mën a téyewaat ndox mi <breath> donc kon pro <hesitation> ñaari systèmes yooyu nekk na luy dundal suuf si maanaam producteur bi di bañ a fàtte <hesitation> fumier bi mu am këram wala foofu ci àll bi bu koy indi di ko def ci toolam wala mu dem ci <hesitation> DRDR wala ku mu dem pour mu jox leen phosphate

<breath> donc ñu jox leen phosphate wala moom ci jëmmi boppam ddéchet bu mu am ci tool yi daal di koy def ci biir toolam donc loolu bu ko defee

mais da ngay gis ni boo ko ci defee rendement bi day augmenter ay vingt cinq pour cent donc loolu lu am solo la

<smacks lips> par ce que engrais bi mën naa cher <smacks lips> amoo moyen donc yow mënoo bàyyi sa tool noonu donc kon système yu ndaw yii ma la wax nii boo ko defee day nekk loo xamante ni day dundalaat suuf si donc te producteur bi je pense que suuf bi dund moo koy <hesitation> moo ko intéresser léeg-léeg dañuy bu ñuy jàngale bu ñuy nekk ci maanaam wàllu jàng formation dañu koy comparer maanaam dañuy wax ne producteur bi <smacks lips> <hesitation> suuf dafa représenté <hesitation> ndey boo xoolee yaay ak ak doomam suuf bi day day nekk moom i tam yaay ak doomam par rapport ak plante boo jëlee garab gi su yaayam mooy suuf si boo jëlee xale bi yaayam mooy nit ki mooy yaayam donc ku nekk ci moom xale bi daa soxla di nàmp ci yaayam suuf si soxla <hesitation> garab gi soxla di nàmp ci yaayam moom i tam muy suuf si
léegi nag ma ni leen bu ngeen gisee <hesitation> jamono jii suuf si ni mu deewee lu ci ëpp ñun ñoo ko waral
ma ne leen par exemple yéen xale bi dafa nekk ci yaayam di nàmp mi ngi nàmp chaque jour jékki-jékki yaay ji feebar bu yaay ji feebaree ba nga xamante ne mënatu koo nàmpal bu baax léegi ñu ne waa lii lan moo ciy solution léegi ñu ci bëre ñu ne léegi solution bi mooy nan dem rek jënd benn biberon jox ko xale ji ñu ne ma déedéet loolu waruñ ko ma ne ko pourtant loolu la ñuy def parce que boo xoolee biberon ki ko intéresser mooy bébé bi donc engrais bi tamit day joué rôle boobu engrais boo ko andee ci suuf si yow garab gi dong nga ko intéresser kon yow da ngaa mel ni <breath> yaa ngi maanaam <hesitation> dundal doom ji di rey yay ji donc loolu bu ñuy jàngale bu ñuy def ay formations léeg-léegi donc noonu la ñu véhiculezr message bi donc muy wane ne doom ji bu fekkee feebar na <hesitation> yaay ji bu fekkee feebar na doom ji <hesitation> pour mu dund da ngay dundal yay ji bu yaay ji dundee moom dina dundal doomam suuf bi aussi c' est la même chose boo demee fekk sa suufu maam dee jéema a la dundal suuf si rek di nga ci am rendement bi nga doon xaar donc kon noonu la ñu ko daan expliquer

kon ba léegi rek mën nañu wax ne ne producteur bi <hesitation> bu fekkee ne taxawaayam ci tool mbaa ci kaw suuf si sax nan la ay jumtuwaay yoo xam ne mën na ko am <breath> ba di ci liggéey ngir suuf si mën a joxe lu bëri te ci biir intérêt binan la ko mën a defee ba di ci am ay njëriñ yu bëri
nan la ko mën a defee
liggéey suuf si
waaw
ba suuf si delloo ko li mu ko fa li mu waaw
loolu am na solo

ba suuf si delloo ko li mu ko joxoon mooy li ma la wax nii bu fekkee jël nga tout le temps sa suuf nga ñëw fekk ne suuf bi suuf bi dafa da ngaa bëgg mu am production li ci ëpp producteur bi xalaatam mooy ah man fu may wutee ji engrais donc engrais bi pour spéculation boo jël maanaam bu dee maïs boo ci jël rek dafa am engrais boo xamante ne moom lañ lay wax ne la moom nga ko war a jox

mais yow boo bëggee dundal sa suuf normalement mooy comme li ma la wax amandement ngay jël amander sa suuf nga fexe ba maanaam lépp loo fa jëlee nga ko fay delloo bu fekkee bay nga ba pare ba bay bi jeex nga jëlaat ci bay boobu dugalaat ci noo koy dugalee mooy par exemple boo jëlee bu doon <hesitation> toolu du dugub la <breath> nga bay ba pare ba jël say récolte yëpp léegi épis yooyu nga kii yooyu tige yi de mil yi nga xamante ne dafaa des da nga koy jël dajale yëpp xool noo ko defee compost boo ko defee <hesitation> lu mat ñaari weer produit boobu day nekk lu nga xamante ne boo ko ñëwee sottiwaat ko ci sa suuf da koy dundal bu fekkee aussi <hesitation> dem nga <hesitation> amoo moyen comme ni ma la wax rek amoo ay moyens yu bari <smacks lips> am na technique yoo xamante ne tamit

maanaam tool

war nga tey boo bayee fii gerte bu déwénee nga bay fi dugub boo bayee fii mboq bu déwénee nga bay fii gerte donc di def ay rotation di def ay changement loolu day jë gën a dooleel suuf si te day tax aussi <hesitation> micro orga kii maanaam yi nga xamante ne ay ennemis plante bi lañ dan duñ mën a <hesitation> màgg bu baax donc kon rotation boobu baax na ci

maanaam nga bàyyi ko bañ cee bay pendant ñaari at ñetti at muy taw ci kawam ñax mi di sax nga bàyyi fa ñax moomu donc ñax moomu day nekk matière organique boo xamante ni day permettre tey

donc loolu aussi dañ koy def yeneen yi aussi mooy par exemple boo bëggee sa suuf par exemple <hesitation> am na jigéen ñu bare dañuy bay ci wàllu maraîchage bëgg luñ amndox mi bëriwul <smacks lips> te température bi aussi Tamba ku ne xam na ni tàng

ba jëmbat say pepinière ba pare ba muy sax repiquer nga fexe noo muuree suuf si waaw muur bi nag da ngay dem wuti sa ñax wala sa <hesitation> sur de bois maanaam bois bi nga xamante ne menuisier yi moom la ñuy liggéeyee bari na Tamba lool nga jël ko bu dee ci maraichage muur ko ci suuf si boo ko muuree ci suuf si da ngay gis ni rendement bi nga doon am day yokk parce que ndox mi nga daan mi daan <hesitation> dem ci tàngoor wi ndox moomu léegi da nga koy téye yow donc loolu muy technique boo xamante ni technique paillage la am na ci yeneen technique yoo xamante ne niñu koy wax ay * maanaam nan ngay gasee benn pax bu ndaw wërale ko ba nga xamanate ne ndox mi au lieu muy infiltrer wu di dem wala muy dem feneen <breath> donc yooyu day nekk technique yoo xamante ne dañu koy utiliser ci wàllum maraichage pour gën a valoriser :frandox mi donc ci yenn tool yi nga xamante ne dafa am ay jafe-jafe boo fi defee souvent technique yii da ngay gis nisuuf bi day gën a am capaci